Awa tomoni mituka ezali na balabala, moko ezali mukuse mususu ezali na biloko ebele, ezali na balaba ya kobeba ezo tambola ezali na tongo.